Aanafaalama oyendji oya simaneka okumuna oohi. Ano ohaya tungu nduno omalugumbo goohi dhawo. Ohaye ga tungu shi ikwatelela komaludhi goohi ndhoka ya hala okumuna. Oohi ndhono shampa dha koko ohaye dhi landitha nduno yo taa mono oshimaliwa. Ongeshefa ombwaanawa lela ndji.

Aantu ohaya longitha oonete dho maludhi gi ili opo yakuthemo oohi ndhika mo meya opo dhi kalandithwepo ku monike oshimaliwa.

Ano opuna okukuna po opuna okuteya Ethimbo lyokuteya oohi aantu ohaya kala yu uvite nawa oshoka oya adha omalalakano gawo. Oohi ohaya kalanditha dhimwe tayali nosho tuu.

Omahala gamwe ogena omamanya, ano oondundu. Omahala ngano ogena uuwanawa owundji kaantu nokiinamwenyo, oshoka opena iinamwenyo yimwe yi hole oku kala kohi yomamanya ngaashi oondje, oondhi no sho tuu. Omamanya wo natango oha ga longithwa kaantu opo ya tunge oma gumbo, nenge ya thitike omahala ngono ha ga tondoka omeya, ina ga halelwapo nosho tuu.

Opuna iimeno yimwe mbyono ihayi kwatathana nomutenya, aanafalama ohaa fikile iitenda pombanda taatula po oothayila opo iimeno mbino kaayimone omutenya ogundji naashino oha shiikwathele yimene tayeendelele.

Momahala moka hamu kala mwa tulwa iinamwenyo mbyoka yomokuti ano iikunino yiinamwenyo. Omuna iinamwenyo yomaludhiga yooloka ngaashi oonkoshi, oonduli, oondjamba nosho tuu. Iinamwenyo mbino thimbo limwe ohayi vulu wo oku pewa okulya kaantu mboka haya longo mo, shaashi oyeshi nkene hayi longiwa nayo.

Aantu oyendji oye hole okutekula oondjuhwa oshoka odhina onyama ompu yo ombwanawa yo oyina uundjolowele ano onyama ndjoka haku tiwa ontokele. Oondjuhwa ohadhi vala wo omayi natango ngoka haga landithwa opo aantu yi imonene iiyemo.

Aanafalama oyendji ohaya kala yu uvite ombili, shampa yewete iikunino yawo yu uvite ombili. Iimeno yaziza nawa, yo oyatulako iiyimati yagwana, ano ohashi eta ombili.

Opuna omahala omawaanawa hoka aantu haya yi ngele ya hala oku luudhitha nawa . Ko mahala ngaka ohaku landithwa iikulya iiwaanawa , okuna woo iipundi iiwaanawa hoka aantu haya kala omutumba niitafula iiwaanawa.

Omambakumbaku oga simanekwa kaanafalama oyendji, oshoka ohaga ningi iilonga iipu okuza nga kokupapula evi go ohaga endelele go ohaga papula oshinano oshile. Ohaga vulu oku kwathele mokukuna oombuto, oshowo oku helela nokuteya nga.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaya kala yena esilo shimpwiyu lyili pombanda. Ano mo mahala mono haya tula oohi ohaya opaleke mo omeya taye ga kuthamo ya tulemo omeya omapyu etaya tsikile oku gandja iikulya koohi dhi koke ya vule okudhi landitha po.

Aantu oyendji ohaya tekula uuyuhwena, oshoka uuyuhwena ohawu eta oshimaliwa. Ano shampa omuntu we wu tekula etawu koko ohawu ningi oondjuhwa oonene ndhoka hadhi vulu oku vala omayi ga landithwe nenge hadhi landithwa po wo, opo dheete oshimaliwa. Aantu oyendji oye hole oku landa oondjuhwa, oshoka odhina onyama ompu, odhina onyama ontoye dho odhina onyama yina uundjolowele.

Mongaashingeyi aantu iha ya longo we nuudhigu oshoka oye na ontseyo yokulongitha ominino ndhoka dheenda pooha dhiiimeno, opo dhi tekele iimeno ano aantu iha ya longithawe omayele okutekela iimemo ashike oha ya longitha omukalo ngono gominino odho hadhi tekele iimeno.

Aanafaalama oyendji oye hole oku tekula iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oondhila nosho tuu. Oondjuhwa odhina uuwanawa owundji odhi holike shaashi ohadhi gandja onyama . Ano aanafaalama ohaya landitha oonyama shoondjuhwa yo taya landitha woo nomayi goondjuhwa.

Opuna omahala ngoka galo ngekidhilwa owina, galo ngekidhwa okukalwa kaantu mboka hayeya okutalelapo meni lyoshilongo nenge okutalelapo omahala gontumba. Omahala ngano aga kala geli pomahala ganika oondudu , pohapu kala pwatema nawa tapu monika nawa, ano omahala taganana aantu.

Opuna aanafaalama mboka haya munu oohi. Ohaya kutu nduno aaniilonga tashi ti kutya momukalo guli ngeyi aanafaalama mbono otaya gandja iilonga yo aantu mbono sho taya mono oshimaliwa shawo ngawo, taya kandula po omikundu dhoonkalamwenyo dhawo.

Efuta ohali kala niinamwenyo ya yooloka ngaashi oohi osho wo oombwa dhomo meya . Oombwa dho momeya ngele opuna omutenya odhi hole oku kala tadhi ontele kooha dhefuta.

Omahala ngono gi ikalekelwa haku tiwa iikunino yiinamwenyo. Omahala ngano ohaga nana aantu taya zi meni lyiilongo nokondje yiilongo, aantu mbono shampa yeya pomahala nduno ngono ohaye endithwamo kaanilongo mbono haya longo momahala ngono opuna noohawuto ndhoka dha longwa dhoku enditha aatalelipo momahala mo.

Opuna omahala gomaludhi gayooloka gomayinyanyudho. Omahala nee ngono ohaga kala gena uundama watulwa omeya. Aantu omo nduno haya yi moka taya dhana omeya gawo, sho taya zimo yo taya landa iikulya yawo, oshoka omahala ogendji ngono gomayinyanyudho ohaga kala taga landitha iikulya, yo taya nu omalovu gawo yanyanyukwa.

Opuna oondhila dhomaludhi ga yooloka. Oondhila odhindji ohadhi monika dhina ohole nuudhilona wadho. Oho mono ngaa uudhilona wu uka muyina, wuli ngaa popepi, tawu vula ngaa oku nyangelwa iikulya kuyina.

Aantu mboka haya munu oohi shampa dha koko, ohaya kutha nduno oonete opo ya vule oku dhi kutha mo momeya. Shampa nduno yedhi kutha mo, ohaya vulu oku dhi landitha yo taya i monene oshimaliwa opo ya vule yi i kwathele moompumbwe dhawo.

Oshikunino shiinamwenyo ohashi kala she edhilila iinamwenyo yomaludhi gayooloka ngaashi ookaandje, oonkoshi ,ooshimbungu nosho tuu. linamweyo mbino yimwe oya nika oshiponga onkene inayi uthwa oku kala mokati kaantu.

Omahala ngono ge na iinamwenyo yomokuti ohaga kala ge na iinamwenyo ya silwa oshimpwiyu. Uuna oshinamwenyo sha vala nando okanimwena kasho, ndele e tashi si po, okanimwena oha ka vulu okukuthwa po, opo ka kale taka silwa oshimpwiyu. Ohaka pewa nduno iikulya nosho tuu.

Mehala ndyoka lyagamenwa ano oshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayooloka, yimwe iinene yimwe iishona. Iinamwenyo ongaashi oondjamba, oonkoshi, oonduli noyindji yindji.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oyena ontseyo moku kalekapo oohi ndhika dhina uukolele. Momagumbo mono hamu kala oohi, mono ya tungila oohi dhawo, ohaya tulamo omeya ga yela konima yuule wethimbo yo nga ga luudha tayega kuthamo.

Aanafaalama oyendji oyena iikunino moka haya meneke iikwamboga. Aantu oyendji oyehole okulanda iikwamboga oshoka, oyina iitungithilutu oyindji. Iikwamboga ohayi kwathele wo oku kondjitha omikithi dhomaludhi ga yooloka ngaashi, oombizi dha londa, oosuuka nosho tuu.

Oohi ndhoka hadhi munwa shampa dhakoko aanafaalama ohaya longitha omikalo dha yooloka opo yedhi kuthemo momeya nenge muundama moka. Yamwe ohaya longitha oonete nosho tuu, eta yedhi kwatamo etaya kalanditha yo taya mono iimaliwa.

Aakwashigwana oyendji oyena ontseyo yokufula uundama opo yatulemo iikwameya mbyoka haya munu ngaashi oohi dhomaludhi ga yooloka nosho tuu. omahala ngano ohaga longekidhwa nawa opo oohi dhikale mo dhi uvite ombili dho dhivule okukokelamo yo aantu mbaka ya adhe omahala gawo.

Mongashingeyi aantu oya simaneka oku kala yena omahala gayela nogena nomalapi omawanawa. Oombete dhayalwa nawa dhatulwa iikusinga mbyoka hayi kwathele othingo opo yilale inayi igonya, ano omahala ngono ohaga uvitha omuntu nawa nomadhiladhilo ogeli pehala ngele oho lala pehala ewanawa lyalongekidhwa nawa.

Omahala ngono gi ikalekelwa haga nana aatalelipo ngaashi moondundu. Omuna omahala woo ngoka aantu mboka haye ya okutalela po haa vulu oku kuutumba, e taa li nokulala wo uuna inaaya hala okushuna. Omahala ngono ohaga kala ga longekidhwa nawa gena iikulya Iiwanawa.

Aantu mboka haya munu oohi shampa dhakoko , eta dhaadha elalakano dhayo ohaye dhi kuthamo nduno noonete yo yawape yeke dhilandithe nenge yalye woo.

Aakwashigwana mbono haya munu oohi ohaye dhisile oshimpwiyu momikalo dhayooloka, ano ohaye dhi tungile omalugumbo. Omeya ngono galuudha ohaye gakutha mo etaya tula mo omeya omeya omape. Ohaya kala nduno taya pe oohi ndhika iikulya sigo tadhi koko etaya vulu okudhilanditha opo ya mone mo oshimaliwa.

Aanafalama oyendji oyena otseyo molumuna oohi, ano momeya mo ma dhiya ohaya topolamo nduno noonete yamwe taya tulamo osotuu opo yavule okutunga uundama. Ohaya tulamo nduno oohi muundama muka , thimbo limwe ohaya tulamo oohi dha yooloka ta ya tulamo woo iikulya opo dhi koke dho ta ye ke dhi landithapo.

Opu na omashina ngono haga longithwa kaanafalama gomaludhi ga yooloka omashina gamwe oha ga tete omwiidhi, omashina gamwe oha ga pulula omavi, gamwe oha ga kunu, gamwe oha ga teya nosho tuu ano iilonga yaanafalama oya ningwa iipu mongaashingeyi.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oohi yamwe ohaya tungu uundama uushona omanga yamwe ohaya tungu oondama oonene. Yamwe ohaya ningi uundama uushona etaya tulamo oohi dhomaludhi ga yooloka. Oohi odhina uuwanawa owundji moonkalamwenyo dhaantu shaashi ohadhi eta mo iiyemo nosho woo iikulya.

Aanafalama ethimbo uuna lya thiki oha ya likola nduno yo taya teya iilikolomwa yawo. Oha ya tameke okulanditha shoka ya monomo opo ya vule okwiimonena oshimaliwa ndino olyo nduno ethimbo ewanawa lyi holike kaanafalama.

Aantu oha yakala ya opaleka omahala gawo ta ga monika nawa, yamwe pomahala gawo oha ya landelepo iipundi yomaludhi ga yooloka yimwe oyo mbyono ha yikala ya lekwa mombanda inaa yithika pevi, gamwe omatyofa na yimwe iipundi yalongwa miipilangi nosho tuu.

Omahala ngono ge na omamanya oga simanekwa kaa kwashigwana oyendji. Ano ohaya vulu oku futa oshimaliwa yakatala kutya eshito olya shitwa giini.

Aanafalama oyendji oyena otseyo nokumuna oohi. Oha ye dhi ningile omalugumbo, momalugumbo mono omo nduno haya kala taye dhi pele iikulya sigo tadhi koko yo ya vule oku dhi landitha po. Oha shi uvitha nawa una omalakano gawo gaadhikwa.

Opu na omahala gamwe ga londa ano gena omamanya ga ndumbala haku tiwa oondundu omanga omahala gamwe ogena owala evi, evi ndino oha li kala ewanawa shaashi oha li tungu po ohapu vulu woo oku longwa pevi , komamanya hono oha ku vulu oku kuthwa omamanya ga longithwe iilonga ya yooloka moshilongo.

Aanafalama oyendji oyena omikalo ndhoka haya longitha opo ya mune oohi. Ohaye dhi tungile nduno omalugumbo, yamwe ohaya tungu nomakuma nenge omamanya, omanga yamwe ohaya tala ngaa kutya otaya longitha shike opo oohi kadhi iyake mo. Ohaye dhipele mo nduno iikulya moka dhili, yo taye dhipele mo omeya etadhi koko yo yalandithe.

Aantu mboka haya munu oohi shampa nduno dha koko, ohaya kutha oonete nenge shoka ngaa haya longitha opo ya kuthemo oohi ndhoka momeya. Ohaye dhi landitha po, nenge ta yedhi lipo.

Aanafalama oyendji oye na ontseyo mukulongitha ominino ndhoka ohadhikala dheenda pekota lyiimeno. Shika ohashi kwathele opo iimeno kaayise yo yikale ta yikoko tayi endelele oshoka ohayimono omeya gagwana kehe ethimbo.

Monale aantu oya li haya mono iihuna ngele tashi ya kokupulula evi opo ya vule okukuna po, oshoka oya li owala haya longitha omatemo, ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha omashina gi ili nogi ili ngoka ga ningilwa owina okupulula evi, opo li ninge epu mu vule okukunwa iimeno yi pite tayi endelele.

Eshito olya shita omahala ga yooloka, omahala gamwe ogena omeya omanga gamwe ogena evi. Opuna wo aantu mboka ye hole okuninga oongeshefa kooha dhomeya, ano haya tungu nande omahala goku lila kooha dhomeya, oshoka aantu oye hole sho taya li nenge taya nu iinima yawo, yo oyeli nduno pooha dhomeya, ano ohashi nana aantu oyendji.

Oohi odha simanekwa okumunwa kaantu oyendji, oshoka oohi ohadhi eta iilonga, oshimaliwa aantu ya vule okwii kwathela. Oohi ohadhi eta wo iikulya, aantu oyendji oye hole okulya oohi oshoka odhina iitungithilutu oyindji.

Aanafaalama oyendji oya simaneka okutekula oondjuhwa, yamwe ohaya tekula oondjuhwa dha faathana yamwe ohaya tekula oondjuhwa dhomaludhi ga yoolokathana shi i kwatelela kutya oya hala ko omayi nenge oya hala oku kala taya landitha oonyama dhoondjuhwa nosho tuu. Oondjuhwa ndhono ohadhi kala nee dha tulwa muugumbo, muugumbo muno omo nee hadhi pewe lwa iikulya.

Eshito olya shita omahala ogendji go oga yooloka. Omahala gamwe oge na evi lyowala, po ohapu mene nomwiidhi. Ohapu kala nduno pu na oondjila dha ningwa po, dhimwe odhaantu nadhimwe odhoohauto. Omahala gamwe oga nika omamanaya ano ge na oondundu. Ohaku kala nduno kwa mena oomwiidhi. Aantu oye hole okutalela po oondundu.

Iimeno mbyoka kayi hole omutenya Aanafaalama ohaya fikile iitenda ndele taya tulako oothayila opo oonte dhetango kadhiye miimeno mbyoka. Iimeno mbyono pooha dhayo ohapu kala pwe enda ominino ndhoka dhina omeya opo yikale tayi tekelwa uuna sha pumbiwa ethimbo kehe.

Aanafaalama shampa ya likola iiyamati yiimeno yawo, ohaye ya nduno ye yi yoge nawa eta ye yi tula momapakete opo yi vule oku tumwa mpoka tayi tumwa yika landithwe.

Aanafaalama shampa nduno yateya shoka ya kala taya kunu nokusila oshimpwuyu miikunino yawo, iinima mbino oha yeya nduno ye yi yoge nawa, eta yeyi pakele yo yavule okuyilanditha, ano ndjino ongeshefa ombwaanawa lela.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo omuwanawa gokutekela iimeno ngoka gominino dhe enda pomakota giimeno. Shika ohashi kwathele evi li kale lya tuta ethimbo kehe, lyo evi shampa lya tuta iimeno nayo ohayi kokelele.

Aanafaalama oyendji oyena omashina ngoka haga vulu okulonga iilonga oyindji methimbo efupi. Monale ngele nande omwiidhi tagu hewa aantu oya kala haya longitha omatemo ashike mongashingeyi omwiidhi ohagu hewa nenge ohagu tetwa kembakumbaku ndyoka lya longelwa iilonga mbyoka nenge tali kunu nenge tali teya nosho tuu.

Opuna omahala ngoka to adha puna evi lya ndumbala, ano uunshitwe uukumithi. Omahala gamwe ogena wo omeya geli po ogendji ngaashi efuta nosho tuu. Omahala ngono ohaga nana aataleli po, taya zi meni lyoshilongo nokondje yiilongo, shaashi ogena uunshitwe uuwanawa.

Aantu mboka haamunu ohii, oyena omikalo dhindji dhoka haalongitha opoyatunge omalugumbo gohii dhika. Yamwe ohaatungu nomakuma, yamwe ohaatulamo oothaila nde taatulamo omeya, oohi tadhikala needhilimo. Ohadhitulilwamo iikulya, nomiti noshotuu, opodhikoke taadhendelele opodhivule okugandja oshimaliwa.

Omambakumbaku omawaanawa oshoka oga pu nokulingitha. Aantu ohaya vulu oku pulula omapya gawo pokathimbo okashino.

Eshito olya shitilwa omahala gayooloka gamwe ogena omavi ogendji, gamwe ogena omeya. Omahala ngoka gena omeya oge holike kiinamwenyo yayooloka, unene uudhila.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha ominino dhoka hadhi kala dha enda pooha nenge pomakota giimeno. Ominino dhono dhomeya odho nee hadhi tekele iimeno peha iimeno oku kala yategelela omvula yiloke.

Opu na omahala guukwatya wa yooloka, omahala gamwe oge na omamanya, gamwe oge na evi, omanga gamwe oge na omeya. Komamanya hoka oha kuvulu wo ku kale kwa mena omwiidhi nenge iihwa yontumba.

Momi dhingoloko go mahala ngono haga nana aakwashi gwana , omuna woo omahala ga longekidhilwa owina go kulala nenge go kulila. Ano omuntu shampa amana oku talatala iinima ye momahala ngono eendela, ohe endulwa eta thalwa pomahala ngaka ga longe kidhilwa okulala nenge okulya.

Aantu oyendji oya simaneka okukuna iimeno pomahala mpoka haya zi nenge pomahala gawo giilonga. Iimeno ohayi kwatha, opo ehala li kale tali monika nawa, lyo ohali kala wo li na ombepo ombwaanawa, ano ombepo tayi pepe ombwaanawa ndjoka yi holike kaantu.

Aanafaalama oyendji oyena omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha opo yakune iimeno yawo . Monale aantu okwali owala haya kunu pondje pomutenya ashike mongaashingeyi aantu ohaya kunu momahala ga longekidhwa geli meni lyomalugumbo nenge lyomatungo.

Ngaashi wo tuna iinamwenyo mbyoka hayi kala moshikunino shiinamwenyo, otuna wo mbyoka hayi kala momeya. Momeya ohamu kala iinamwenyo ngaashi, oongandu, omafuma nosho tuu. Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yanika oshiponga, ihayi kaliwa popepi nande nande oshoka ohayi li aantu.

Omahala ngono haga landitha ohaga kala gena iinima yatulwa melandulathano mbyoka tayi landithwa. Omambo gomaludhi gayooloka, oondjato nosho tuu, iinima mbyono ohayi kala yatulwa momukalo omwanawa opo aalandi yavule okuyi mona sho tayeya mositola moka.

Aanafalama oyena omikalo odhindji dhoka halongotha opo yamune iinamwenyo yawo yomomeya. Ohaye yitungule nduno omalugumbo opo kayivule okukala taye ndagula. Momalugumbo mono omone haye yipile omeya gayela yotatulamo iikulya, ohayi koko nduno tayendelele.

Aanafalama oyendji oye na ontseyo yokumuna oohi oha ye dhi tungile nduno uundama yo taye dhi topola opo ya vule okukunamo oohi dhomaludhi ga yooloka oha ya kala nduno taye dhi pelemo iilya e tadhi koko dho tadhi landithwapo.

Aanafalama mboka haya munu oohi oyena omikalo odhindji dhoka haya longitha opo oohi dhika dhikale hadhi kala dhili muukolele ohamu gwedhwa omeya gayela ethimbo olindji mo ohamu tulwa iikulya opo oohi dhika dhilye.

Momahala ngono haku tiwa iikunino yiinanwenyo , ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gayooloka ngaashi oonduli, oondjamba, oonkoshi noshotuu . Omahala ngano ohaga nana aantu taya zi popepi nokokule opo yeye yatale uunshitwe.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka yasimanekwa kaantu okutekulwa. Oondjuhwa odhi holike shaashi odhina onyama ompu, dho ohadhi pi mbala , dho odhina woo uundjolowele. Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala Omayi, ngoka haga landithwa, yo yavule okumona oshimaliwa oshiwanawa.

Eshito olya shita omahala gamwe gena omamanya omanene go omawanawa. Omamanya ngano ogena uuwanawa owundji. Aantu ohaye galongitha okutunga omagumbo, taya tungu oopate nokuthitika mpoka puna omeya haga tondoka inaaga pumbiwa po.

Aanafaalama oyendji oye hole okutekula oondjuhwa. Ohaye dhi tekula nomalakano gayooloka yamwe oya hala okuninga omayi opo ya landithe , yamwe oya hala okutekula oondjuhwa opo dhi vule dhi koke ya landithe onyama noshotuu. Oondjuhwa odhi holike kaantu shaashi odhina onyama ompu yo ontoye yo ohayi pi mbala.

Aanafalama shampa nduno ya teya iiyimati yawo niilikolomwa yawo ohayi ya nduno etayi yogwa, shampa owala ya yogwa otayi pakelwa nduno nawa melandulathano ewanawa yo yitameke oku landithwa.

Evi shampa lyasilwa oshipwiyu ngashi lya tulwa uuhoho noshotu ohali vulu okuza iimeno tayi nyanyudha ano iimeno ya hapa nawa. Iimeno shampa ya hapa nawa ohayi kaza iiyimati iiwanawa nenge oyindji mbyoka tayi vulu oku kandulapo omikundu dhayoloka.

Aantu ohaya munu oohi mo mi kalo odhindji. Ohaya vulu oku muna oohi muundama mola haya tula omeya niikukya yoohi opo dhi koke.

Anafaalama shapa ya teya iilikolomwa yawo oha yeyi yogo nduno nawa ndele eta yeyi pakele momalandulathano yeyi meta kutya shino otashi landithwa ingapi opo ya vule oku imonena mo oshimaliwa yo ya vule oku futa aanilonga.

Opuna iimeno yimwe kayihole omitenya nande, nande. Iimeno mbika aanafaalama oha ye yi kunu momizile dha ningwa niitenda ya tulwa oothayila pombanda, opo shi ninge etala.

Shampa aanangeshefa ya teya oohi dhawo, ohaye dhi yogo dho opala opo dhi vule okulandithwa ano ohadhi kala tadhi monika nawa dho ohadhi kala wo dha za oongaga ndhoka inaadhi pumbwa okumonika kaalandi.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yili moshikunino shiinanwenyo ano ehala lya gamenwa . Oondjamba ndhino ohadhi nana aatalelipo tayazi kondje nomeni lyoshilongo yeye yatale uukwatya wadho oshoka uukumithi.

Opuna omahala gamwe gashitwa omawanawa, gena oondundu, go ohaga kala gena omwiidhi gwaziza nawa . Omahala gamwe ngono ohaga kala gasilwa oshimpwiyu . Ga tungilwa wo natango oondunda dhokulala dhaningila mbono taye ya okutalelapo oondundu ndhono kaaya shune uuna inaaya hala okushina. Ohaya lala nduno mpono yapu telekwa nduno iikulya, yo taya futu.

Aanafaalama shampa nduno yamunu oohi e tadhi koko, ohayedhi kuthamo nomikalo dhayooloka, yamwe ohaya longitha oonete nosho tuu. Shampa oohi dhawo yedhi kuthamo dhimwe ohaya landitha, dhimwe taya li nokuninga iinima ayihe mbyoka yahala.

Aantu oyendji oya simaneka uukolele womalutu gawo. Ano ohaya kalekepo omalutu gawo gena uukolele mokukutha oombinga momadhewo gomaludhi gayooloka. Aantu yamwe oha yayi taya katondoka, yamwe taa hingi uumbasikela opo omalutu ga kale gena uukolele taga vule okwiinyenga nawa.

Omukalo ngono aanafaalama haya longitha gominino dhe enda pomakota giimeno omuwanawa noonkondo, oshoka ohagu kwathele iimeno yi koke tayi endelele, molwashoka evi ohali kala lya tuta kehe ethimbo, inashi fa nale aantu haya kala ya tegelela omvula yi loke nosho tuu.

Aantu oye na omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha opo ya mune oohi. Oohi ohaye dhi tungile omaludhi gomalugumbo ga yooloka shi ikwatelela kwaa shono taya vulu moondjato dhawo. Yamwe ohaya tungu, yamwe ohaya tula ko oonete nosho tuu. Okutunga ohaku kwathele oohi opo dhaa kale tadhi ningi dha yi mpaka dha yi mpeyaka. Ohadhi pewelwa owala iikulya pehala mpoka dha tungilwa.

Oshikunino shiinanwenyo osho ehala limwe hali nana aantu okuya ya talelepo. Aantu mbano ohaya vulu nee yakale yaza meni lyoshilongo nenge yaza kondje yiilongo. Momahala ngono omuna iihauto ya longwa nenge iiyenditho ya longwa yoku enditha nduno aatalelipo mboka.

Okumuna oohi oshiima shimwe shapumbwa omuntu ena uunongo ohapu pumbwa iilambo ndjoka ya fulwa hayi ningwa uundama. Muundama muka ohamu tulwa oothayila opo omeya kaanga pwinemo mbala. Oohi muundama ohadhi pewelwamo iikulya dhikoke opo dhi wape okukalandithwa.

Omahala ngono haku tiwa oondundu ogena omamanya kombanda. Kombanda yomamanya hono ohaku kala kwa mena omwiidhi. Omahala ngano ogena omawuwanawa owundji. Omamanya ngono ohaga vulu wo oku longithwa miinima yayoloka. Omahala ngono ohaga kala gena ombepo tayi pepe ombwanawa. Naantu oyendji yaza meni lyoshilongo nokondje yiilongo oha vulu okuya yaka talelepo omahala ngoo.

Aantu ohaa munu oohi nomalalakano gi ili nogi ili, ano thimbo limwe omuntu oha munu oohi opo a mone iikulya nenge a landithe ye a mone oshimaliwa shoku ikwatha noku kwathela aakwanezimo ye.

Oohi shampa dhasilwa oshimpwiyu ohadhi vulu okuvala e tadhi indjipala momwaalu, shino ohashi kala nduno oshiwanawa kaanafaalama oshoka, ohaya kamonamo oshimaliwa oshindji mokudhilanditha.

Muuyuni omuna omahala gashitwa gayooloka,. Oamahala gamwe ogena oondundu, gamwe evi lyowala, osho wo omwiidhi. Omwiidhi ohagu kwathele iinamwenyo, oshoka oguna iitungithilutu, osho wo opo yi koke tayi endelele.

Mefuta omuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka, yimwe yomiinamwenyo mbyoka yili mefuta yiholike ongaashi ombwa yomomeya. Ombwa ndjino oyiholike kaantu unene shaashi shampa yasi ohayikuthwa omagadhi ngoka gomoluntu etageya galongululwe shaashi ohaga panga uuvu womakutsi.

Oohi odhi holikwe kaakwashigwana oshoka odhi na uundjolowele. Oohi oompu okutekela, oha dhi pi mbala dho odhi na onyama ontoye ano aantu oyendji oya simaneka oohi oshoka dho oha dhi kala wo dhi na ombiliha.

Aantu oye na omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha okulonga uundama womeya moka hamu kala mu na oohi. Ohaya fulu iilambo e taya tungu po nenge shampa ya fulu iilambo e taya tula mo oothayila yo taya tula mo ihe omeya, opo ya vule okutula mo oohi nawa. Omo nduno haya kala taye dhi pele iikulya, taye dhi sile oshimpwiyu sigo tadhi koko ye dhi landithe po ya adhe omalalakano gawo.

Opuna omahala gamwe gena oondundu nenge omamanya, pokati koondundu mpono ohapu adhika omeya ga talama po. Momeya mono ohamu kala muna oomwiidhi dhomaludhi ga yooloka, no kombanda yoondundu ohaku vulu wo kukale kuna oomwiidhi.

Aanafaalama oha ye ya po nomikalo dhayooloka dhoka hadhiya kwathele opo iimeno yawo yikoke tayi endelele. Pehala lyokukala taya tekele nomandini nenge yatala komeya gomvula, piimeno mpono, pomakota ohapu kala pweenda ominino dhina omeya, niimeno mbyono ohayi mono omeya ethimbo kehe.

Opu na iimeno yimwe kayi hole oonte dhetango odhindji. Aanafaalama ohaya fikile ko iitenda e taya tula ko oothayila, opo yi kale ya gamwena iimeno yawo kaayi se komutenya, oshoka ihayi opala ngele oya mono omutenya ogundji.

Aanafaalama shampa ya tekula oohi dhawo muundama mbono haya tungu e taya tula mo omeya, e taya tula mo oohi e tadhi koko, ohaye dhi kutha mo nduno noonete. Ohaye ke dhi landitha po, dhimwe taya li nosho tuu.

Opuna omahala ga longwa ga yooloka, omahala gamwe ogena omamanya moka hamu kala iinamwenyo yokohi nenge mbyoka hayi kookaya, omahala gamwe oge na iihwa noomwiidhi 8haga vulu okukalwa kaantu, ohaga kala iinamwenyo mbyoka kaayi hole okumonika. Omahala gamwe oga opalela omagumbo.

Moshikunino shiinanwenyo nenge momahala ngoka ga gamenwa ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaaashi oondjamba, oonkoshi nosho tuu. Iinamwenyo mbino ohayi monika olundji kutya oyina ohole nuunamwenyo mboka uushona nenge uunimona to adha ngaa sha tula okanimona kasho mekolo nosho tuu.

Aanafaalama aanene oha ya kunu iikwamboga. Ano iikwamboga oyi holike kaskwashigwana oshoka oyina, iitungithilutu, iipu kuteleka yo oha yi kala wo iipu mokulya.

Monale aantu oyali haya pulula taya longitha omatemo ashike mopaife aantu ohaya pulula evi taya longitha omambakumbaku nomashina wo ngoka galongwa gokupulula evi ndi. Evi shampa lyapululwa ohali ningwa nenge ohali ningi epu opo aantu yavule okukunamo iimeno yawo yomaludhi giili no giili.

Omambakumbaku ogena uuwanawa owundji, ohaga pulula evi, opo aantu ya kune mo, go ohaga vulu wooku kuna, ndele natango ohaga vulu oku teya nenge omuntu owuna omwiidhi gwa koka ndele ino hala gu kale gwa koka nenge gu kale omule, aantu ohaya vulu oku longitha nduno omambakumbaku, opo ga hegule ko omwiidhi gumwe.

Opuna omahala ogendji ngoka gena omamanya. Komamanya huno oha kuvulu kukale kwa mena omwiidhi .Aano omahala ngano ohaga fula aakwashigwana naakwashigwana oyendji ohaya futilepo po mahala mpano opo yaye yaka oondodhe omeho.

Eshito olya shita omayoka, opuna omayoka gena uukwatya wa yooloka. Gamwe oga nika oshiponga omanga gamwe inaga nika oshiponga. Omayoka kehe ogena uuwanawa wontumba, ogena iipa hayi longithwa okunduluka iigonda yo koonyala nosho tuuu.

Oohi ohadhi kandulapo omukaga nosho tuu ompumbwe yoshimaliwa. Aantu shampa ya kwata oohi ohaya kalanditha yo taya vulu oku kandulapo oompumbwe ndhoka dhoshimaliwa dhili moonkalamwenyo dhawo. Ohaya li woo oohi ndhika ano peha lyoku kalanda iiyelelwa ohaya li owala oohi ndhoka taya kwata yoyene.

Opuna omahala gamwe ga longwa ga longekidhwa. Omahala gena iipundi niitaafula, omahala haga temwa omulilo komatango. Omahala ano geli pooha dhomeya. Omahala nee ngano oga longelwa owina taga monika nawa, opo ga nane aakwashigwana yeye ya lande.

Omahala gamwe ogashitwa gena oondundu ano omamanya omanga gamwe ogashitwa gena omwiidhi. Iinamwenyo nduno oyihole omwiidhi oshoka ohagukwathele okukokitha iinamwenyo ano omwiidhi ogo iikulya yiinamwenyo oyindji.

Oondjamba odho dhimwe dhoominamwenyo mbyoka ha yi kala mehala lyagamenwa hakutiwa oshikunino shiinamwenyo. Oondjamba odhina oonkondo, dho odha nika oshiponga. Ano ihadhi kala mokati kaantu. Odhi holike, aantu ohaye ya komahala ngoka kuna oondjamba, taye dhi talela po.

Opuna omahala ga yooloka gamwe ogena omavi omanga gamwe ogena oondundu nenge iikwamanya. Omahala ngono gena iikwamanya ohaga fuula aantu oyendji nonkene aantu yamwe ohayeya ne taya talelepo omahala ngo.

Aantu ohaya kala yena omahala taga monika nawa gamwe . Omahala gamwe ogena oosikopa ndhoka dhatulwa oondjato, omambo nakehe shimwe omuntu ahala shikale shili mosikopa muka. Ohashi kala sha longekidhwa, shatulwaml nawa tashi monika nawa.

Omambakumbaku oga simanekwa kaanafaala oyendji oshoka oha ga endelelitha iilonga. Monale aantu oya kala ha ya pulula omavi nomatemo nenge haya teya noonyala, ashike moongaashi ngeyi Omambakumbaku ngono ogo haga endelelepo iilonga mbyoka. Omuntu ino pumbwa we oku teya noonyala nenge okupula evi netemo.

Muuyuni wonale aantu okwali haya longo nuudhigu oshoka kakwali kuna omashina gokukuna ,omashina go kuteya nomashina goku helela, ashike mongaashingeyi okuna omashina ngono haga kwathele okuteya iilikolomwa sho ohashi ningi nduno onkalamwenyo yikale ompu.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya vulu okuhonga iipundi niitaafula okuziilila miipilangi. Ohaya landitha iinima yoludhi nduka, opo ya vule oku imonena mo iimaliwa.

Puna omashina ngono haga pulula evi , gamwe ohaga kunu na gamwe ohaga helele naangoka wo haga teya . Omashina ngono ohaga ningi iilonga yaanafaalama yikale iihwepo nenge yokale iishona oshoka ohaga endelele , yo aanafaalama opu na mboka yena omahala omanene ngoka ga pumbwa okulongwa muule wethimbo efupi.

Kombanda yomamanya, ano yoondundu, ohaku kala kwamena omwiidhi. Ohashi kala nduno oshikumithi, kutya omwiidhi nguno ohagu mene ngiini kombanda yomamanya, ashike oshiinima oshiwanawa sho oshishi okunigilwa omapekapeko.

Aantu ohakala yena omagumbo ngayela, omagumbo ngena omakumbatha tangumonika nawa, omagumbo ngena wo omalapi ano ngoka ngeli pomakende hangalala tangumonika nawa ngayela ngeli mukwatya uuwanawa , ndele omuntu nande okweya ekutalelepo ohakala uvite ombili shashi nondunda ohayikala tayinika nawa.

Opu na iinamwenyo yimwe hayi vulu okukala ka yuuvite nawa. Iinamwenyo mbino ohayi pewa nduno omahini hayi pewa ngaashi uunona hawu pewa. Iinamwenyo mbino ohayi kala nduno tayi silwa oshimpwiyu nasigo ya ti po hwepo.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oye na omikalo odhindji ndhoka haya longitha. Yamwe ohaya topola nduno omahala ngoka taya tula oohi noothayila. Yamwe ohaye ga tungu nosho tuu. Shampa nduno oohi dhawo dha koko ndhono ohaya longitha oonete opo ye dhi kwate mo.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Omuna ngaashi oondjamba, oonkoshi, oongolo nosho tuu. Iinamwenyo mbino oya tulilwa mo wo omahala ngoka gokuninwa omeya, ano pomahala mpano opo nduno hayi tsakanene yo tayi nu nduno.

Opena iimeno yimwe mbyoka kaayihole omutenya ogundji. Ano iimeno mbika ohai kala nduno yatungilwa omahala ngaashi nande iitenda yafikilwa ko taku tulwa etala yili pombanda

Aantu oyendji oye hole oku tekula oombaka oshoka odhina uuwanawa owindji. Oombaka Odhina onyama ombwaanawa yo oyi holike kaantu, dho ohadhi koko tadhi endelele, puuwanawa woombaka ihadhi tuka tadhi yi kokule unene.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala muna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka. Omu na oonduli, oondjamba nosho tuu. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe oshile shi li mokuti moka. Oshinamwenyo shino oshi na omayala ga yooloka, omayala gamwe omashona gamwe omanene nosho tuu. Oshi holike nduno kaantu omolwa uukwatya washo.

Oongombe shampa dhili pokumona ohadhi kala dhili mondjedhililo omitse owala hadhi kala dha pita ko. Opo uuna dha hala okulya odha manguluka okulya.

Oongombe ndhoka dhili pokuvala ohadhi kala dhili moondjedhililo. Ohadhi kala nduno dha pitithako omitse opo uuna dhahala okunwa omeya otadhi vulu okunwa moku pitithako omitse ngawo . Oongombe ndhino ohadhi kala dha silwa oshimpwiyu

Aanafaalama mbono haya munu oohi ohaya longitha omikalo dhayooloka opo yatunge omalugumbo goohi ndhoka taya munu . Ohaya kala nduno ya tunga omalugumbo moka yamwe haya longitha oothayila opo ya topole omalugumbo ngaka . Momalugumbo muno omo nduno haya pele oohi iikulya yo taye dhi tulilemo omeya. Omeya shampa ga luudha ohaye ga shendje nduno .

Aantu mboka haya munu oohi oyena omikalo odhindji kutya oha yedhi munu ngiini. Yamwe oyena uundama haya fulu po e taya tula mo oothayila manga yamwe mboka taya vulu ohaya landa okandama nkene ka longwa po oko ku munina Oohi.

Opuna iimeno yimwe kaa yi hole oonte dhetango odhindji . Iimeno mbino ohayi Kala nduno ya ningilwa omahala yomaludhi ga yooloka opo kaayi money oonte dhetango odhindji shaashi ohayi vulu okusa ngele oya mono omutenya ogundji . Pomakota giimeno mpono ohapu Kala nduno pwa enda ominino dhomeya opo iimeno mbino yitekelwe nuupu .

Oohi odhi holike kaantu oshoka odhina uukwatya uuwanawa. Oohi oompu okuteleka, dho odhina uundjolowele. Odhina onyama ombwaanawa. Yamwe ohaye dhi kanga momagadhi, yamwe tayedhi teleke momeya dhininge omahoka.

Eshito olya shita omahala gayoloka, omahala ngamwe ongena evi lyandumbala omanga ngamwe ongena omeya ongendji, omahala ngamwe oto vulu wo okugadha ngena omamanya ongendji natango, aantu oyena ohokwe momahala ngayoloka ngamwe ohayeya komahala hono kuna omeya ndele tafutilepo pono hapufutwa yo tayatala nduno sho yendela.

Eshito olyashita omahala gayoloka, omahala gamwe ogena oondunda no kombanda yoondundu okwamena omwiidhi. Omahala gamwe ogena owala omeya, nagamwe ogena omwiidhi ihapuvulu okukalwa, ashike ehala kehe olyina iilonga yalyo ngaashi omahala ngono gena omwiidhi oge holike kiinamwenyo yomokuti.

Aanafalama oyendji mboka haya munu oohi oyena lela ontseyo yoku sila oshimpwiyu oohi ndhika. Thimbolimwe ohaya kutu nduno aantu mboka taya kala otayedhipe oohi ndhino iikulya taye dhipe omiti opo oohi dhivule oku koka dho tadhi valathana nduno dhi ninge odhindji yo ya vule okudhi landitha.

Aanafaalama oyena omukalo ngoka haya longitha oku tekela iimeno yawo. Ohaya tula nduno ominino pooha dhomakota giimeno. Ominino oha dhi kala dha tsuwa uumbuthulu opo oshimeno kehe shi mone omeya ethimbo lyoku tekelwa.

Iimuna ngaashi oongombe odhina omauwanawa ogendji kaanafaalama ano aantu ohaya landitha onyama yoongombe, aantu taya landitha wo omahini nosho tuu opo ya vule yi ikwathele noompumbwe dhawo dha kehe siku.

Oondhila ngaashi omahwiyu, omakola nosho tuu odhihole okukala dha londa komiti unene ndhoka dha kukuta . Omiti woo ndhoka odhi holike kaantu oshoka shampa dha kukuta odho hadhi longithwa okutema

Aanafaalama oye na omikalo odhindji ndhoka haya longitha okumuna oohi. Ohaya kala nduno ye dhi ningila omalugumbo ga yooloka yo taye dhi tulile mo nduno omeya. Omo nduno haye dhi pele iikulya moka, opo dhi vule okukoka ya vule oku dhi landitha po.

Aakwashigwana oyena ontseyo mokumuna oohi. Ano oha ya fulu iilambo eta ya tula mo oothayila miilambo moka nenge ya tunge mo yo taya tula mo nduno omeya. Shampa nduno ya mana iinima ayihe mbino ohaya tula mo oohi eta ya kala taye dhi tulile mo iikulya nomiti yo ya vule okudhi landitha po.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odhi na omawuwanawa ogendji shashi ohadhi kutha po oluhepo, shampa wu dhi na omuntu oho landitha omayi goondjuhwa, ngoye to landitha wo oondjuhwa dhodhene nadho. Aantu oye dhi hole oshoka odhi na onyama ombwaanawa.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omikalo ndhoka omipu okutekela iimeno yawo. Omikalo ndhono ongaashi ominino hadhi kala dhe enda pooha nenge pomakota giimeno, shino ohashi kwathele iimeno yi mone omeya kehe ethimbo lyo nevi ihali kukuta we. Iimeno ohayi koko tayi endelele.

Aanafaalama mbono haya landitha iikulya yiimeno nenge yiinamwenyo, ohaya kala yena omashina ngoka haga nyanyulwa iikulya mbika nenge hageyi tula kumwe , opo yivule okulandwa nuupu unene oomwiidhi . Ohadhi tulwa nduno kumwe komashina, dho tadhi mangwa opo omunafaalama alandithe.

Aanafaalama shampa ya teya nenge ya likola iilikolomwa yawo, ohaye yi opaleke opo yi vule oku landithwa. Ethimbo ndino ohali nyanyudha aanafaalama shaashi olyo naana ethimbo lyoku mona oshimaliwa. Ano sho taya landitha.

Aantu mbono haya munu oohi ohaya hogolola omahala omawanawa moka taya ningi oondama dhoohi dhika, ohaye dhi tungu nenge taya tala ngaa kutya otaye dhi longo mo nashike opo ya vule oku tula mo omeya, e taya tula mo nduno oohi. Ohaya kala taye dhi pele mo iikulya opo dhi koke yavule okudhi landitha po.

Omboga oyi holikwe kaAwambo oyendji. Ohaye yi tema nduno ya tula mo oonyanga nomatama yo taye yi litha oshimbombo. Oyi holike oshoka ohayi kutha po omukaga yo oyina wo ombiliha oshoka ohayi monika konyala ku kehe gumwe pethimbo lyomvula.

Aanangeshefa oyendji oya simaneka uuyogoki mongeshefa dhawo. Shampa nduno ya longo shoka taya longo nenge ya teya nenge ya likola shoka taya longo, iinima yawo ohaye yi yogo manga inaaya tameka oku landitha. Shino ohashi kaleke po uuyogoki, noku kaleka oongeshefa dhawo dha yela.

Eshito olyashita omahala gayooloka omahala gamwe ogena oondundu nomamanya nogamwe ogena omavi. Omahala nduno ngoka kehe limwe olina uukwatya wayooloka lo kehe ehala olina uuwanawa walyo.

Aanafaalama mongashi ngeyi ohaya longitha ominino dhoka dheenda kohi yevi, ano odho hadhi fala omeya piimeno. Shino ohashi kwathele evi lyaakale lyakukuta, yo iimeno ohayi koko tayi endelele yi adhe elalakano lyaanafaalama.

Aanafaalama oyendji oye na omikalo dhoku muna oohi. Oohi odhina uuwanawa owundji, shaashi ohadhi liwa. Ohadhi kandulapo omu kaga dho ohadhi eta wo iilonga, shaashi aantu yomo mu dhiingoloko oha yeya nduno oku longa koma hala ngoka, yo taya futwa oshimaliwa ya vule ya kandulepo omi kundu dhawo.

Opu na omahala ogendji ga shitwa ga yooloka. Omahala gamwe oge na iihwa, omamanya, oomwiidhi nosho tuu. Omahala gamwe oge na omamanya ga londa, ano oondundu, omanga omahala gamwe oge na owala evi lyowala. Eshito olya shitwa momahala ga yooloka shi ikwatelela komalalakano gawo.

Aantu oyendji ohaya teleke iikulya nzoka yina uundjolowele, unene oye hole woo oku teleka iikwamboga oshoka ohayi kwathele molutu, opo iikulya yi kale tayi longo nawa nenge omandjandja ga longe nawa.

Aanafaalama oyendji oyena uunongo woku kaleka po iikunino yawo yi kale hayi kala ya hapa nawa. Ano iimeno ohayi tulwa uuhoho wa gwana nawa, etayi kala tayi silwa oshimpwiyu, tayi tekelwa nawa etayi ka kala ya ziza yi koke nawa opo yi vule oku gandja iiyimati ya gwana.

Opuna omahala gamwe nkene ga longwa ogo kuvululukitha omadhilaadhilo. Omuntu oha yimo mehala ndyono eta yi kohi yomiti ndele eta kuutumba kiipundi yi limo ya longekidhwa nale nenge okwa lala.

Aanafalama mboka yehole oku muna oohi, oyena omikalo dhoka haya longitha. Ohaya tungike nduno oohi dhika omalugumbo gomikalo dha yooloka, omo nduno haye dhu pele iikulya, yo tayedhi tulilemo omeya ga yela ngoka galuudha oha yega kuthamo.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala mu na iinamwenyo yomokuti yomaludhi ga yooloka. Iinamwenyo ngaashi oonduli oondjamba, onkoshi nosho tuu. Ohayi monika mehala ndika shaashi oyi li mo oyindji. Aantu ohaya vulu nduno okuya e ta ya talelepo ehala ndino ya tale iinamwenyo yomaludhi ga yooloka nosho tuu.

Opu na omahala ga yooloka. Omahala gamwe oge na omwiidhi, gamwe oge na iihwa. Omahala gamwe ohaga kala ga thita, omanga gamwe ohaga kala ge na omeya ga talama po. Momeya mono ohamu vulu mu kale mwa mwena omwiidhi nomavo nosho tuu iimina ya yooloka.

Opu na iimeno yimwe mbyoka kayi hole oonte dhetango odhindji. Aanafaalama ohaya tula nduno iimeno mbika momizile. Ohaya fikile iitenda kombanda yiitenda taya tula ko oothayila ndhoka hadhi ningi omatala. Momatala omo nduno iimeno mbyoka hayi pelwa omeya nosho tuu.

Eteyo olyo ethimbo ewanawa komunaafalama kehe. Ohali eta enyanyu oshoka omuntu shampa a teya shoka a kala ta longo, ohaka landitha nduno opo a vule okumona mo oshimaliwa ikwathele, ye a fute woo aaniilonga mboka ya kala taye mu kwathele.

Monale aantu oya kala haya pulula evi nomatemo, ashike mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula evi. Shino osha ningi onkalamwenyo yomuntu yikale ompu oshoka embakumbaku ohali endelele lyo ohali kutha oshinano oshile muule wethimbo efupi, ina li fa nale sho aaantu yali haya longitha omatemo.

Opu na omahala gamwe ga longekidhwa owina ga longekidhwa muukwatya uuwanawa mboka hawu nana aantu yopopepi noyo kokule. Omahala ngono ohaga telekwa iikulya iiwanawa go oge na wo noondunda dhokulala dha ningila aantu mboka taya ende iinano iile naamboka wo ya vulwa okulala momagumbo gawo omo nduno haya yi moka taya li iikulya yawo taya tyapula.

Omahala agehe inaga faathana. Opu na omahala ge na omamanya, ano ehala nkene lya longwa oli na owala omamanya. Po opu n aehala li na omavi mpono hapu vulu pu mene iimeno oyindji, po opu na ehala li na owala omeya mono hamu kala mu na iinamwenyo yomomeya. Ano omahala oga yooloka shi ikwatelela komalalakano gago.

Omambakumbaku ohaga kwathele oku pulula evi muule wethimbo efupi inashifa monale ngaashi aantu yali haya longitha omatemo opo ya pulule evi yoya vule oku kunapo ano mongaashi ngeyi onkalamwenyo oya ninga ompu.

Aanafaalama yomaludhi ga yooloka ohaya munu oohi. Ohaa munu nee oohi dhomaludhi ogendji. Yo ohaya kutu nduno aantu nando oyopomikunda nenge ye ngaa mpoka taya zi, opo ye ye ya vule oku imonena mo oothilinga dhawo nayo.

Opuna omahala ngoka ha ga nana aatalelipo, oha ya vulu ya kale ya za meni lyoshilongo nenge yaza kondje yoshilongo. Omahala ngaashi moondundu nenge komafuta, nosho tuu, oha ga nana aantu mbaka. Oha yeya nduno, ngele pehala oha pu futwa, ta ya futu nduno oshimaliwa shawo, yo ta ya kalapo omasiku gawo ngo taya kalapo, ta ya tala eshito kutya olyili ngiini.

Aanafaalama mboka haa munu oohi ohaye dhi ningile omalugumbo yamwe ohaa tungu, omanga yamwe ohaya tula ko oothaila. Ohaya tula mo nduno omeya yo taa tula mo nee oohi ndhoka ooshona. Ohaa kala ihe taye dhi pe iikulya dho tadhi koko yo taya vulu wo okuningi sho ya hala okuninga ngaashi okudhi landitha po nenge okulya.

Opena omahala ifendji ngoka haga nana aakwashigwana. Aakwashigwana ohaya nanwa komahala ngoka gena omavi ga ndumbala, ohaya nanwa komahala ngoka gena omeya ogendji, ha kuti efuta, yo haya nanwa wo komahala ngoka gena omamanya ga ndumbala ta kuti oondundu. Ohaya yipo ne pomahala mpoka etaya futu oshimaliwa shoka hashi futwapo, opo ya vule oku yamo meni.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo ngono gominino dhe enda pomakota giimeno yawo, opo shi ninge oshipu kiimeno mbini yi kale tayi mono omeya ethimbo lya pumbiwa. Ano evi ohali kala lya tuta ethimbo ele, sho ohashi kwatha iimeno yi koke tayi endelele .

Aanafaalama oha ya ningi uundama womaludhi ga yooloka, opo ya vule oku muna oohi dhomaludhi ga yooloka wo natango. Shampa oohi dhawo dha koko, oha ye dhi landitha po, dhimwe taa li, yo ya vule okumona oshimaliwa moku landitha.

Omambakumbaku ohaga kwathele oku endeleleka iilonga nokuninga iilonga iipu, ano omuntu ngele okwa hala okukuna mevi, pehala lyokulongitha etemo opo evi lyi ninge epu oha longitha owala embakumbaku ndoka hali endelele, lyo ohali kuthako oshinano oshile muule wethimbo efupi.

Omahala konyala ngaashi ngoka haga lilwa ohaga vulu wo okukala ge li pehala pu na omeya, ano hala li li pomudhingoloko omwaanawa. Shino ohashi nana aantu nenge aalandi opo nduno ye ye taya landa iikulya yawo pehala mpoka ya kuutumba kiipundi yawo niitaafula ya yela yo oya tala nduno omeya nomudhingoloko omwaanawa.

Oku na uudhila womaludhi ga yooloka. Wumwe uushona nawumwe uunene. Uudhila nee mbuno owu hole okukala momiti, omo nduno hawu gondjo mo omo hawu ningi omagumbo gawo. Aantu yamwe ohaya li wo natango uudhila mbuka. Owu na onyama ombwaanawa.

Omadhewo oge na iilonga monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohaga kwathele omasipa ga kale inaaga kukuta unene pomatsakaneno. Ohaga kwathele wo natango ombizi yi kale tayi molutu. Ohaga kwathele wo olutu lukale lu na oshiviha shi li nawa, ano oshiviha tashi vulu okuhumbatwa kolutu ndoka, opo kaashi ete uudhigu.

Aanafalama oyena omalandulathano ngoka haya longo nago miimeno yawo nosho tuu. Ano oyena iinima oyindji mbyoka haya ndhindhilike yo yavule okuyi longa mo, opo ya mone kutya iimeno yawo otayi koko ngaashi yali yeshi dhiladhila.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi oyena ontseyo ndjoka haya longitha opo iimeno yawo yi koke tayi endelele. Iimeno mbyono ohayi kala nolundji ya ziza shaashi ohayi silwa oshimpwiyu, yo ohayi kala ya mona omeya, nenge ohayi mono omeya ethimbo ndyoka lya opala.

Opuna oondhila dhomaludhi ga yooloka. Dhimwe omahwiyu, dhimwe omakola nuudhila uushona nosho tuu oondhila odhindji. Ngaashi ehwiyu oli hole oku enda uusiku shaashi oha li mono ko nawa uusiku.

Omahala go ku lila oha ga kala ta ga monika nawa. Oha ga kala nduno ga kongelwa iitaafula niipundi yiipilangi, ano ya hongwa miipilangi, nenge mbyoka ngaa omuntu ta vulu oku landa. Oha pu kala puna omalapi ga yalwa kiitafula, nuuyaga nuusindo posho tuu. Omahala ngano oha ga kala ta ga eta ohokwe.

Oohi dhoka dhatulwa muundama ohadhi pewa iikulya ano aanafalama ohasi oshipwiyu opo yakute aantu mboka takala tasile oohi dhika oshipwiyu adhipewa nduno iikulya yomaludhi gayoloka opo dhikoke dho dhivale opo dhininge odhindji dho dhilandithwe.

MOshiwambo aantu oya simaneka okilila iimbombo momalilo. Ohaya lile nduno iimbombo momalilo nomahoka geli momatemba, ano ogo omuthigululwakalo gookuku, go ohaku tiwa nduno oguna elago. Nande omuntu ta zipo oha pewa oshimbombo she shi li melilo ndele ete elele omahoka nande ogondjuhwa geli metemba.

Oondundu odhina oshilonga muuyuni ,ano aantu oyendji oha yi komahala hoka kuna oondundu ta kuthako omamanya opo ya vule okuga longulula ga vule oku etapo sha ,ano momamanya ohamu zi iinima oyindji yina oshilonga .

Opu na oondhila dhomaludhi ga yooloka. Oondhila dhimwe ohadhi tuka, nadhimwe ihadhi vulu okutuka tadhi yi muule ngaashi ooombaka. Oombaka noondjuhwa ihadhi tuka tadhi yi muule, ashike odhi holike okutekulwa kaantu. Ohadhi vala nduno omayi nuuyuhwena, aantu taa landitha yo taa li wo.

Aanafaalama yongashingeyi kaye hole we iimeno yawo tayi si omitenya. Oya konga nduno ondunge yokudhika iitenda kooha dhomalugumbo giimeno, e taa tula ko oothayila kombanda opo iimeno kaa yi kale tayi si komutenya unene. Meni omo nduno haye yi tekele mo.

Aanafaalama oyendji oye na omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha, opo ya mune oohi. Oshinima shotango, oohi ohadhi kongelwa ehala, moka dhi na okukokela opo ka dhi iyake mo, mehala muno omo nduno hadhi pelwa iikulya, hadhi tulwa nomeya, dho tadhi kala tadhi sililwa mo oshimpwiyu mo.

Oohi odhili pomaludhi nomaludhi, opuna oohi dhoka hadhi longithwa okuya moondoha haku tiwa oondoha dhoohi, opuna dhoka hadhi yothwa, opuna dhoka hadhi telekwa mombiga noshotu. Oohi odhina uukwatya wayoloka shi ikwatelela komadhina gawo.

Eshito ewanawa lyo ekumithi, kombanda yomamanya ngoka goondundu ohaku vulu wo ku kale kwa mena omiti noomwiidhi dhomaludhi ga yooloka. Ohashi ningi nduno omamanya ga kale ga opalekwa komwiidhi ngoka gu li kombanda.

Aantu shampa nduno yalongo ee taya teya, iilya ohayi ya nduno poompale, ee tayi yungulwa. Shampa yayungulwa ohayi pumbwa oku yelwa. Aakulukadhi taya yele nduno yatya oontungwa opo iinima mbi inayi pumbiwamo miilya yizemo mukale owala shoka shapumbiwamo.

Eshito olya shita omahala ga yooloka. Pomahala gamwe otapu adhika omamanya noomwiidhi dhomaludhi ga yooloka nomiti nosho tuu, omanga omahala gamwe oge na owala evi, gamwe oge na owala omeya. Eshito oshinima oshiwanawa.

Mongashingeyi oku na omashina ngoka ga longwa oku tanawuna evi. Omashina ngono oha ga endelele ina shifa nale sho aantu ya kalele haya tanawuna evi nomatemo. Evi ohali pumbwa oku tanawunwa opo omuntu a kune mo shoka a hala oku kuna.

Opuna aantu oyendji mboka yasimaneka okulya iimbombo niikwamboga. Iimbombo ohayi ningwa momaludhi ga yooloka, yimwe ohayi ningwa nuusila wepungu uutokele nayimwe ohayi ningwa nuusila womahangu. Omahangu ohaga ningi iimbombo yikale iluudhe. Ohayi liwa nduno niikwamboga mwa tulwa uunyamga nomatama nosho tuu.

Ominino ndhoka hadhi kala dhe enda pooha niimeno ohadhi kwathele evi li kale lya tuta kehe ethimbo. Iimeno ohayi koko tayi endelele shampa evi hali kala lya tuta. Mokweendelela mono omo ngaa mokuteywa tayi endelele, opo omunafaalama a vule okumona mo oshimaliwa.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjamba, oomenye, ooholongo nosho tuu. Iinamwenyo mbino olundji ohayi tsakanene pomahala nduno ngoka hayi nwine omeya ,shaashi moshikunino nenge miikunino omuna omahala ga longekidhwa owina mpa iinamwenyo hayi nwine omeya.

Aanafaalama oyendji oya simaneka okumuna oondjuhwa dhomaludhi. Oondjuhwa dhimwe ohadhi gandja omayi nadhimwe onyama. Dhimwe ohadhi vulu okugandja iinima ayihe, onyama nomayi. Aanafaalama ohaya kala nduno taya landitha omayi ngoka taga etwa po koondjuhwa yo taya landitha ishewe onyama. Oshinima oshiwanawa lela mongeshefa.

Eshito oli na omahala ogendji. Meshito omu na omahala ngaashi omamanya moka hamu kala tamu tondoka omeya, omiti dha mena dhi li mumwe, omwiidhi nosho tuu. Omahala ngono ohaga kala ga thita mo omuholike nduno kiinamwenyo yomokuti.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oyena ontseyo mokumuna oohi dhomaludhi nomaludhi. Ohaya tungile oohi dhawo omalugumbo e taya tula mo omeya, yo taya kala taye dhi pe iikulya dhikoke yalandithe yo ya mone mo iimaliwa, yiikwathele moompumbwe dhayooloka.

Aanafaalama ohaya munu oondjuhwa dhomaludhi gayooloka shiikwatelela komalalakano gawo. Aanafaalama yamwe oye nasha nomayi, yamwe oyenasha nonyama nosho tuu. Onkene kehe oondjuhwa oyina kutya ndjino ohayi muninwa shike, dhimwe oombwanawa ashike monyama ashike ihadhi vala omayi.

Omahala gomoondolopa ohaga kala gasilwa oshipwiyu. Ohaga kala taga monika nawa nomomushingoloko gwondoolopa ohamu kala muna omiti dhasilwa oshipwiyu tadhi monika nawa. Moondolopa ohamu adhika oosikola, iipangelo nomagumbo nosho tuu. Aantu oye hole oku kala moondolopa shaashi omuna oompito odhindji dhiilonga.

Iilonga yomoofaalama ohayi kwathele aantu opo ya mone iiyemo. Aantu sho taya longo moofaalama ohaya futwa oshimaliwa shawo yo taye ki ikwathela noompumbwe ndhoka ye na dhoshimaliwa. Oofaalama ohadhi eta iikulya dho ohadhi kwathele wo aantu ya mone uunongo.

Omiti odhina uuwanawa owundji. Kakele kokugandja iikuni kaantu uudhila nawo omo wo hawu valele momiti moka. Uudhila omo hawu gondjo. Kokomiti nako ohaku kala natango kuna iikulya mbyoka hayi liwa kuudhila nokiinamwenyo ya yooloka.

Aanafalama oyendji oyena otseyo okulongitha ominino ndhoka dheenda nenge dhoka hadhi longwa dheenda pooha dhiimeno opo iimeno yikale yamona omeya uuna yapumbwa omeya ina shi tha monale iimeno yakala owala hayi mono omeya ethimbo lyo vula nuuna ovula itayi loko ohayi vulu okusa.

Aanafaalama ohaya tekula iikwamawawa yomaludhi ga yooloka. Iikwamawawa mbino ohayi eta omayi, yo ohayi eta wo onyama. Aanafaalama ohaya landitha nduno iinima mbika, opo ya vule okwiinonena mo oshimaliwa. Kakele nduno kaanafaalama, oyo haya mono iimaliwa, natango iikwamawawa mbino ohayi eta oompito dhiilonga ano, shaashi ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu.

Opu na omahala gamwe ge na omamanya, ashike kombanda yomamanya hoka okwa mena omwiidhi. Shino otashi kumitha, sho otashi ulike oonkondo dheshito kutya nani kehe shimwe otashi vulu okuningwa ngaashi komamanya kwa mena omwiidhi.

Aanafaalama oyendji oyasimaneka iikunino iishona niinene. Miikunino ohaya kunu mo iiyimati niikwamboga. Iikwamboga oyiholike kaantu oshoka oyina iitungithi lutu oyindji.

Moshikunino shiinanwenyo oha mu kala muna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ano iinamwenyo yomokuti ngaashi oongolo ,oonkoshi, oondjamba nosho tuu. Moshikunino muno omuna woo omahala mpoka iinamwenyo hayi nu.

Aanafaalama oyendji oya simaneka oku tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi dho odhina woo onyama ontoye ndjoka yi holike kaantu. Aanafaalama ohaya landitha nduno omayi ngoka ndele nonyama yondjuhwa . Oondjuhwa ohadhi etapo oshimaliwa oshiwanawa

Aanafaalama oye na ontseyo mokumuna oohi. Oya simaneka okumuna oohi oshoka ohadhi eta oshimaliwa odho ohadhi eta wo iilonga kaantu yomomudhiingoloko. Oohi odhi na iilonga oyindji ngaashi; okulya nokusilwa oshimpwiyu okundji, onkene odha pumbwa aantu oyendji.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji ndhoka haya longitha opo yape iimeno yawo omeya. Monale aantu oya kala haya kala yi inekela komeya gomvula ano komvula ngele ya loko. Ashike mongashingeyi aantu ohaya tula omeya miikwatelwa ndele eta ya tekele iimeno yawo ethimbo kehe.

Eshito olya shita omahala ogendji ga yoolokathana komahala omakwawo. Omahala gamwe ogena oondundu ano omamanya omanga omahala gamwe ogena omeya gamwe ogena omavi Komamanya hoka aantu oyendji oyehole ko, oha yayi ya ka tale uushitwe.

Aanafaalama oyendji oya simaneka oku muna oohi dhomaludhi nomaludhi. Oohi ohaye dhi tungile nduno omalugumbo, omalugumbo ngono ogo nee haya kala yaye dhi pele iikulya opo dhi koke yo ya vule and okudhi landitha. Oohi ohadhi eta oompito dhiilonga, onkene aanamukunda ohaya mono lela ompito ombwaanawa maanafalama mboka haya munu oohi.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji dhoka haya longitha, opo ya kwashilipaleke kutya iimeno yawo oya mona omeya ga gwana. Ohaya tula ko nduno opaipi kohi yevi, oopaipi dhono ohadhi kwathele nduno oku gandja omeya kiimeno ethimbo kehe ya pumbwa.

Eshito olya shita omahala ogendji ga yooloka. Omahala gamwe oga nika omamamnya, oondundu. Kombanda yomamanya hoka ohaku vulu nduno ku kale kwa mena omwiidhi niihwa yomaludhi ga yooloka. Ohashi kala nduno oshikumithi kutya ongiini omwiidhi hagu mene kombanda yomamamnya. Oshinima oshiwanawa lela.

Aanafalama yamwe kaye hole iimeno yawo tayisi omitenya, ohaa fikile iitenda etaya tulako oonete kombanda yiitenda opo dheete omizile. Ohashi kwathele iimeno yikoke tayendelele kayii dhengwe komitenya. unene omahala ngoka gamwe gena omitenya omilulu.

Aanafaalama oyena omaludhi gayooloka ngoka haya longitha okweeta po iikunino yili pondondo ombwanawa. Iikunino yopayife ohayi kala yi na ominino ndhoka hadhi kala dhe enda pomakota giimeno opo iimeno mbyoka yi mone omeya uuna ya pumbwa omeya. Inashi fa nale sho yali hayi kala owala ya tala komeho gomvula.

Pethimbo lyomvula, omwiidhi ohagu kala gwa hapa nawa ano gwa ziza. Omwidhi ngono ogu holike nduno kiinamwenyo shaashi ohagu kala gu na iitungithilutu ya gwana gwo ohagu ondodha iinamwenyo naanafalama ohaya kala nduno yuuvite nawa shaashi iinamwenyo ohayi kala tayi monika nawa komalutu.

Aanafaalama oyendji oye na ontseyo okumuna iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi dhomaludhi ga yooloka nosho tuu. Ohaya kala nduno ya tunga omahala ngoka oohi ndhoka hadhi kala, ta ya kala ta ye dhi pele mo iikulya e ta dhi koko, yo taya kutha nduno oonete ye dhi nete mo.